Siyambonga uhulumende ngemitshina esikhona kumalabs encedisa ukuscanner imikhuhlane etshiyeneyo. Itechnology isiphakamise ihealth.

Amaphilisi aluncedo ekuthibeni imikhuhlane eminengi esikhona, njalo abantu bayakhuthazwa ukuthi banathe amaphilisi abo ngesikhathi nsuku zonke.

I mental health iqakathekile ikakhulu ebantwini abatsha ngoba bahlangana lama challenges amanengi empilweni. Bakhona asebeqeqetshile ukuba ngama nesi e mental health advocacy

Kuyakhuthazwa njalo ukuthi abantu bezinakekele. Umuntu kumele abelethuba lokuzithokozisa eyedwa ukuze abe lempilakahle enhle.

Siyambonga uhulumende ngokusilethela imitshina esezibhedlela encedisa izakhamizi, lezigqoko ezigqokwa ngomongikazi labasebenza ezibhedlela ukuthi bezivikele ekumemethekeni kwemikhuhlane enjenge COVID-19.

Abezempilakahle sebekhuthaza kakhulu ukuvoxwavoxwa komzimba okuthiwa yi eksesayizing ukuze abantu baphile kahle kulezinsuku.